Bhazi reruvara rutsvuku, rine nyanga mberi dzeruvaravo rutsvuku nemagirazi matema rakamira muchiteshi chinokwirirwa mabhazi. Padivi paro pane danda rakapendwa nezvichena nezvitema remagetsi.

Kabhati yekuchengetera ndiro yeruvara ruchena. Ine mikova pazasi yakawanda nekumusoro, yekumusoro imwe ina magirazi maviri.

Bepa jena rine mitaro mitaro yekunyorera pakadhirowewa munhu. Munhukadzi anemabvudzi arikuyerera nemusoro wake akabata muchiuno.

Mapepa matema ane miti mukati mirefu mitete. Mberi kwayo kune mukowa wakavhagwa usina kupendewa.

Miti mihombe yakamira padivi wetara mukati mawo mune motokari mbiri dzirikufamba dzakafuratirana mhiri kwetara iyi kune jurahoro rakatanda rakakomba miti imwe mihombe mukati maro.

Bhazi rine ruvara Chena nerutsvuku riri kufamba mukati meguta, kurudyi kwaro kune vakomana vari kufamba vachi teedzawo mugwagwa. Nechekumberi kune kombi chena.

Munhu arikusunda chingoro ari pamberi pechitoro. Padivi pake pane varume vaviri. Musundi we chingoro akapfeka hembe tsvuku nemutirauzi. Kumberi kwavari kuenda kune chitoro, kune vanhu nemureza yakasungirwa mudenga.

Dzimba dzemudhorobha dzakapfirigwa nemarata, nechepadivi padzo pane tambo dzemagetsi dzakamira dzimwe dzinoenda nepamusoro pedzimba, koita miti mihombe yakatenderedza dzimba idzi.

Nhandare yebundo rine ruvara rwegirini rakachekererwa zvakanaka. Nechekumberi kwaro kwarinoperera kune zvivakwa zvemudurikanidzwa zvine mahwindo pamusoro zvakapfirigwa nemarata matsvuku.

Madzimai vakagara pachituro vakapfeka hanzu chena kubva kumusoro kusvika zasi. Koita murume akafuratira arikufamba achipinda mumusika akapfeka tirauzi rebruu nehembe yebruu ine maoko matsvuku.

Musikana arikufamba achitevedza madziro, akaiswa juraworo remawaya akapfeka hembe chena nengowani yake tema, nemudhebhe wake wejini neshangu chena.

Zvitinha zvakagurika gurika zvitsvuku zviri pasi pamusoro pemavhu. Kudivi kwazvo kune dombo hombe riri padivi pomuti muhombe. Kumberi kwacho kune mamwe matombo.

Chitoro chemafuta edzimotokari chine ruvara ruchena negwegirini kudivi kwacho kwakafutidzwa magetsi kuita neruvara rwebhuruu runotevedza rudziro.

Mugwagwa wetara urikutevedzana nejurawaro jena. Nechekurudyi kwacho kune miti imwe inematavhi akarembera uko nekoko. Kuruboshwe kune mimwe mitizve, yakasimwa ichitevedzanavo nemugwagwa uyu.

Vanhu varikufamba mukati meguta. Mune varume umwe akamira akapfeka hembe chena inemaoko marefu nemudhebhe wake mutema neshangu dzake tema. Akatarisana neumwe murume akapfeka hembe chena inemaoko mapfupi akafuratira mukati meguta.

Mumadziro makanamirwa zvinhu zvemagetsi. zvimwe zvineruvara rwegirinhi nerutsvuku zvine ruvara rwebhuruwu. Koita zvimwe zvineruvara ruchena nezvimwe zviri kuruboshwe zvine ruvara rutema.

Bako rine musuwo mutema pakati roita maware ari kumusoro. Nechekumberi kwaro kune mapundo akaoma nemuti munyoro une mashizha ane ruvara rwegirinhi. Rine musuwo muhombe.

Kabati yekuchengetera ndiro ineruvara rwebhurauni. Ipo pamusoro payo paneruvara rutema koita kumadziro kunemahwindo nemakamuri aneruvara gwebhurauni.

Garwe riri mumvura rakavhara maziso mukati memvura mune zvirimwa zvegirini.

Kereke yechechi ye Mozilemu ine vanhu vanonamata kereke iyi varikuenda mukereke varume nevakadzi nevana. Vamwe varimukati vamwe vachiri panze.

Dzimba dzakapendwa neruvara ruchena. Imwe iri kurudyi ndeye mudurikanidzwa kwoita iri nechekumberi haisi yemudurikanidzwa asi ine marata matsvuka pamusoro yoita chekudzikisa mvura chiri pamusoro payo.

Motokari dzirikufamba mukati memugwagwa wetara. Dzimwe ichena dzimwe dzirikumberi. Kudivi kwemugwagwa uyu kune miti muhombe inotevedza mugwagwa. Kwoita nechekuruboshwe kumhiri kune juraho.

Imba yakavakwa nezvidhina zvitsvuku, yakapendwa pakati payo neruvara rwebhuruu. Kumusoro ine rumwe ruvara ruchena runotevedza marata. Iri mukati nemiti mihombe yakaivharira.

Bepa jena rakanyogwa nyogwa nebhiro yeruvara rwebhuruu. Zvimwe zvacho zvidiki nezvimwe zvinoenda zvichiteedza bepa iroro.

Mundiro yeruvara rweyero mune sadza nemuriwo wakasanganiswa matomatisi, nyama, matemba nesupu zvakaiswa padivi pehembe

Zvimbuzi zvakapendwa neruvara rweyero kumusoro nechekuzasi zvikaiswa ruvara rutsvuku. Nechekumberi kwezvimbudzi izvi kune matombo nemapundo madiki kwoita miti mihombe iri nechekushure kwacho.

Padivi peimba yakapendwa neruvara ruchena pane masimbi ane ruvara ruchena akamiswa padivi. Nechekurudyi kwemasimbi aya pane chinhu chine ruvara rwegirinhi nemamwe masimbi ari nechemukati.

Zvidhori zvakapfekedzewa hembe dzinoshambadzwa dzinotengesewa . Zvinoshandiswa pakushambadzwa neshangu dzimwe dzinotengeswa muchitoro ichi . Nechekumberi kune murume akapfeka hembe chena akasunga tayi tema akabata foni yake mumaoko.

Vanhu vakagara padivi pemugwagwa mukati meguta. Pane chivakwa chonemarata akapendwa veruvara rutsvuku pene danda dema riripamberi pechovakwa ichocho.

Imba hombe yomuguta yakapfurigwa nemarata ikapendwa noruvara gweyero, iri mukati medhurahoro rakakomberedzwa nemaruva akavharira dhurahoro iri. Poita miti mihombe iri nechokunze kwomusha.

Mugwagwa wetara uri pakati pemiti mihombe. Mhiri kwawo kune (durawall)

Dzimba dzirimukati mejurahoro. Imwe ine ruvara rweyero ine hwindo rimwe. Iri nechekumberi kuno irimukati mejurahoro rakavhariwa negedhi dema. Kumberi kwejurahoro kunewo maruva.

Vanhu vari kufamba mukati meguta. Vakabereka mabhegi. Mukadzi ari padhuze akabereka bhegi dzvuku nesiketi tema nehembe ine mavara matema nemachena. Kudivi kwavo kune miti iri kumhiri kwemugwagwa neimwe mihombe iri pamusoro pevanhu iri padhuze nedzimba.

Vanhu vari kutengesa pamusika. Zvinhu zvavo zvakawaridzwa mukati medhorobha. Murume akagara pachingoro nomukadzi akagara necheparutivi pake. Sure kwavo kune kombi nedzimwe motokari dziri kufamba mukati merodhi.

Maruva ari padivi pewaya ane mashizha mapenyu akawanda. Mamwe acho akatowira pasi nekurebesa, nechekumberi kune mudhuri une ruvara ruchena.

Vatenderi vechechi yeZiyoni vakapfeka hembe dzavo dzokunamata nadzo. Vasikana vakapfeka masiketi egirini nemabhurauzi machena. Varume vakapfeka masvutu egirini neshangu tema vese nevasikana.

Vanhu varikufamba mudhorobha, padivi pepanotengeserwa mafuta edzimotokari. Mukati meguta iri pane murume akabereka secho tema akapfeka hembe chena, akabatawo chinhu chichena mumaoko.

Imba iri mukati megedhe dema yakakomberedzwa nejuraho. Mukati mayo mune mumango wakareba unopfuura marata emba koita tambo dzemagetsi dziri pamusoro pemba.

Migwagwa miviri iri mukati meguta. Pakati payo pane miti nezvikwangwani zvinoiswa zvinoshambadzwa muzvitoro. Pamusoro pawo pakanamirwa masora. Kwoita kumhiri kwemugwagwa kune dzimba dzakavakiwa ikoko.

Murume anechingoro arikufamba mukati memusika unotengesewa chikafu. Akapfeka shangu dzineruvara ruchena pazasi. Kumberi kwake kuneumwe murume aripamusika apa arikutarisa kunevanhu vakasenga maamburera.

motokari irikufamba mukati memugwagwa ine ruvara rwe brue pazazi, ine ruchena pamusoro, kudivi kwayo kune gurawall rikutedza mugwagwa uyu, nemiti mihombe padivi payo.

Miti mihombe yakamera padivi pejuraho. Nechepamberi payo pane marara akaunganidzwa. Mukati mejuraho mune imwe miti asi midiki pane iri nechekunze kwaro.

Chimudhudhudhu chakatakura chigaba chichena chiri kufamba mumugwagwa chichipesana nemotikari iri padivi pemudhuri wemudurikanidzwa uri muguta. Pane muti uri pamberi pemudhuri.

Vanhu vazhinji vakamira pachiteshi chinomirirwa mabhazi. Pane vana, madzimai varume vakuru vazhinji vavo vanhurume vakapfeka nguwani mumusoro.

Mudzimai akapfeka zvichena. Akagara padivi peimba chena ine marata matsvuku iri pasi pemiti.

Mumunda makadzvagwa zvirimwa zvakasiyana zvinosanganisira hanyanisi nezvimwe zvidiki. Hanyanisi idzi dzakuratidza kusvava kumusoro kwadzo kune mashizha mamwe akaotooma nemamwe manyoro.

Murume arikutengesa mishonga yakasiyana siyana akapfeka ngowani yake ine muswe kumberi. Akasungura zambiya kumusoro nehembe yake chena akamira mukati memusika wake.

Gomo hombe riri kumberi kwedondo rine ruware rwakapoteredza gomo iri ,ruware rwukuru kwazvo .Nechemberi kune miti midiki iri mudondo neimwe miti yakawanda wanda.

Vana varikutamba mutambo wavo wenhabvu. Vamwe vakamira, vamwe vakapfugama vakabatira maoko avo pasi. Vakamira vaviri vese havana hembe.

Midhuri mihombe yemudurikanidzwa iri mukati meguta. Pane mukomana ari kufamba pakati pemugwagwa wetara ari kuyambuka. Mugwagwa uyu wakananga kune umwe mudhuri. Pakati pemidhuri iyi mirefu pane miti iripo.

Imba iri mukati mejuraho yakakombiwa nejuraho Jena pagedhe paro pakaiswa masimbi koita imwe miti iri mukati mujurahoo

Vatambi vemutambo we Cricket vari munhandare vachitamba mutambo wavo. Ari padhuze akapfeka hembe yegirinhi nemudhebhe mutema. Akabatira bhora rake mumaoko neshangu dzake chena.

Chikoro chiri muzasi memiti chakapendewa neruvara rweyero netsvuku muzasi chakapfurirwa nemarata. Chakakomberedzwa chese newaya. Chine mapundo akachekererwa zvakanaka ari mukati mechikoro icho.

Zvitoro zvinotengesa zvakatanda nemugwagwa wemavhu pamusoro pazvo pane tambo yemagetsi inofamba ichitevedza zvitoro izvi pane varume vakamira kumberi kwezvitoro vamwe varikufamba vakangomira mira pamberi pazvo.

Makwai arikuchera musango, nechekumberi kwavo kune miti ipenyu ine mashizha eruvara rwe ghirini asi mapundu mazhinji ari musango umu akaoma. Pamwe hapatorina mapundu zcachose pangori nemavhu matsvuku chete.

Imba hombe yakupfurirwa nemarata matema. Ine mahwindo mahombe ane maketeni machena poita zvidhina zvisina kupurasitiwa zviri padivi nemukova.

Muti muhombe unemashizha akawanda nematavi arikurembera padivi pewaya. Mukati mewaya mune chivakwa chakapfurigwa nemarata matsvuku nechimwe chiripadivi pacho chinemarata machena.

Mudivi mechitoro mune chiratidzwa chakapfekedzwa hembe dzechikadzi . Dzine ruvara rutsvuku neruchena. Kwoita padivi pechiratidzwa ichi pane tafura ine ruvara ruchena.

Shanga dzakamera padivi peimba yakakomberedzwa nejuraworo. Dziri necheparutivi dzakatemwa temwa dzakawira pasi. Koita mapundo ari nechepamberi. Nechekushure kweshanga idzi kunemapundo marefu nearipadhuze neimba.

Patafura pakaradzikwa tambo tema dzinóshandiswa pakuridza mumhanzi. Dzine musoro mutsvuku, muchena neweyero. Imwe tambo yakamonana. Nechekumberi kwayo ine chimusoro chitema.

Vatambi vechikwata chemutambo wekudzana varikudzana vakafuratirana nemotokari yakanamirwa chekushambadzira kumashure kwayo. Vazhinji vavo vakapfeka mutirauzi nezviheti.

Imba yakakomberedzwa nejuraworo . Kudivi kwaro kune maruva akachekererwa zvakanaka kwoita miti mihombe iri mukati mejuraworo iri, nemugwagwa wetara unotevedzera nedzimba idzi, wakadyiwa dyiwa kurutivi kwawo.

Muti murefu une matazi matete mapfupi une ruvara rutema neche kumusoro kwawo une tuma hunde twakasanga mukati memudhuri.

Chivakwa chemudurikanidzwa chirimukati meguta. Chakakombwa nemaruva arinechekumberi. Icho chakapendwa neruvara ruchena. Kumusoro chinamarata eruvara ruchena.

Chivakwa chemudurikanidzwa chiri padivi pe musika pane vanhu vakawanda.

Vatambi vebhora vakapfeka hembe dzegirinhi nezvitema, nemasokisi anemavara machena nematema, neshangu dzekukawisa mutambo uyu dzegirinhi asi nezvitema.

Kumberi kwechitoro chinotengesawa mafuta kune mapundo akachekererwa zvakanaka. Poita mucheka yekushambadzira yeruvara rwebhuruu yakanyorwa nezvichena mukati mayo yakabaigwa mumapundo aya.

Macheya ane ruvara gwebhurawuni mukati mawo anepokugarira pane ruvara gweyero nechokutsamhira kumadziro chine ruvara gweyero.

Laptop yakaiswa pamusoro petafura ine ruvara ruchena, nepanowanikwa napo pane ruvara ru tema, padivi payo pane ma bhuku nema pepa akaiswa pamusoro petafura iyi yakabairwa tambo padivi payo.

Motokari yakamira pamberi pemukowa wechitoro. Yakatarisana nevanhu varikufamba vachifuratira chitoro ichi. Pane murume arimberi akafeka bhachi nemuturauzi wake mutema. Neumwe aripamasure akapfekao bhachi

Murume akapfeka sutu yeruwara rwe bhurauni akatarisana nemotokari chena. Akamira nechokumhiri kwetara. Pa suré pemotokari iyi pane robot rakatsvuka ruwara rwe girini.

Sadza rakagadzikwa pamusoro petafura. Ririmukati mendiro yeruvara ruchena. Rine muriwo wemagwiri akaisiwa supu. Ndiro iyi nechekumusoro kwayo kwainoperera kuneruvara rwebhurawuni.

Imba yemarata iripadivi pemugwagwa. Kudivi kwayo kune matombo mahombe makuru koita zvimiti zviri nechekusure. Iyo imba iyi yakapfurirwa nemarata yakakombererwa nemarata miri wese.

Munjanji mune musoro wechitima. Wakapendwa neruvara rutsvuku nechekumberi rwegirini nechepazasi ruchena kumusoro. Koita munhu akatarisa nepa hwindo mukati memusoro wechitima umu.

Vanhu vakamira padivi pemotokari dzemarudzi rwemakombi mukati meguta nechekumberi kune imba hombe yemudurikanidzwa yakabaka magetsi mukati mayo.

Mudhuri wakanamirwa mapepa uri mukati meguta. Mberi kwawo kune vanhu vari kufamba vakadzi nevarume koita masimbi ekushambadzira ari pamusoro pevanhu ava.

Madzimai arikufamba muguta. Arimberi akatakura amburera, akapfeka masiki akavhara muromo wake. Motokari dzakamirawo padivi pemugwagwa. Mberi kwadzo kunemudhuri wemudurikanidzwa.

Madzimai akawanda akamira mukati meguta vamwe vacho vakapfeka hembe chena vakasungira madhuku eruvara rwebhuru nevamwe vakapfeka heti tsvuku varimo mukati mevamwe imomo. Kumberi kwavo kune muti muhombe.

Chingoro chakamira padivi pemugwagwa. Nechekuruboshwe kwacho kune chikwangwani chinoratidza zvakanyorwa neruvara ruchena. Kwoita dzimba dzirimukati mejuraho mukati memiti.

Vana vakagara pachiteshi chinokwirigwa mabhazi mukomana akagara nechebhadhuze akapfeka hembe yeruvara rwe girini mumusoro muneheti take tsvuku koita Mai vakagara pamusika vari kutengesa

Dzimba dzirikuvakwa dzakapfirigwa nemarata. Imwe hombe haisati yapera kupurasitiwa ine zvidhina zvitsvuku. Koita dzimwe diki dziri padivi pehombe iyi. Pakati padzo pane mapundo nemiti.

Chivakwa chihombe chaka chine zvidhinha zvitsvuku nemahwindo ane ruvara ruchena. Pamusoro chakapfurigwa namarata matsvuku chiri chakavhariwa nemiti iri nechekumberi kwayo.

Miti mihombe yakamera padivi pemugwagwa wetara. Pazasi payo pakazara mashizha nemaruva arikudonha pamusoro pemiti iyi poita vanhu vakamira mukati memugwagwa nechekumhiri kwayo kune chivakwa chinobudikira.

Ndiro ina dzine sadza. Dzakasiyana ruvara dziri dzese dziri ina kudaro. Mbiri ndedze ruvara ruchena asi imwe yacho ine maruva mukati. Imwe ineruvara rutsvuku neye ruvara rwebhuruu.

Imba yakapfurigwa nemarata matsvuku. Yakapendwa neruvara rutsvuku neruchena kumberi kwayo nemipanda yakawanda Wanda. Kumberi kune muti muhombe nemaruva.

Musoro wechitima uri munjanji. Une ruvara rwegirini kuzasi. Nechekumberi kwavo kune ruvara rutsvuku. Kwoita hauna mahwindo asi kunoiswa mahwindo kune ruvara ruchena.

Muti muhombe uri padivi pemugwagwa wetara. Kumberi kwawo kune chivakwa chakapfuurirwa nemarata chakatarisana nenjanji chiri kutevedza uye tambo dzemagetsi.

Hari nezvigubhu zvakagarana zvinoratidza kuti zvinochengetegwa mishonga yechikaranga. Poita tswanda nematengu arinechekumberi. Nechekushure kune zvimwe zvigaba zvakapera dovi zvakangodonha nezvimwe zvakashama.

Matombo akaturikidzana mahombe ari padivi pemugwagwa. Nechekudivi kwematombo aya kune mapundo akaoma nemiti minyoro kwoita marara ari nechokumberi kwematombo aya.

Miti yemaruva yakamera parutivi pematombo akagarana akada kuenzana. Nechekumberi kwematombo aya kune mamwe mahombewo matombo aripo.

Vanhu varikufamba mukati meguta. Padivi pavo pane varume vakagara varikutengesa zvakasiyana. Koita vamwe vakamira vakafuratira waya dzakakomba mudhuri uri pamberi pechitoro mukati meguta.

Pamukova pane masitepisi anofambwa nawo akaiswa semende. Pakati pawo pane ruvara rutema kwoita nechekumberi kumukova kune ruvara rwebhuruu.

Murume akagara pamberi pechitoro chinotengesewa zvokushandisa pakuvaka zvinosanganisira simbi koita marata akapfurira chitoro ichi esimbi.

Mundiro makazara chikafu chinosanganisira muriwo nenyama zvakasanganiswa. Padivi pacho pane chimwe chindiro chidiki chichena chine chikafuwo mukati.

Chigaba chemahewu chakavhagwa nemuvharo weruvara gwe bhurauni kuzasi. Chakakomberegwa nebepa rakanyorwa nezvichena nezvitema parutivi paro.

Motokari dzakamira mukati meguta. Nechekudivi kunedzinba hombe dzemudhorobha dzakapendwa neruvara ruchena. Poita murume akapfeka jinhi rake nejuzi arikufamba padivi pemusika.

Muriwo, wemubora wakamera mugadenhi , une shizha mahombe ,koita umwe muriwo mudiki .Handinyatso ona kuti ndewe rudzi hwayi. Koitawo umwe uri neche kumberi. Pasi pawo pane mashizha akaoma.

Zuva rava kudoka manheru richibuda nekune tambo dzemagetsi. Kudivi kwacho kune miti mihombe nemidiki yakavharidzirwa nezuva.

Mundiro chena mune mupunga nemuriwo uri padivi nenyama nematomatisi akachekwachekwa nehanyanisi dziripadivi dzineruvara rweyero nezvimwe zvegirini.

Masofa eruvara rwebhurauni. Pasi pawo pane zvisinganyatsooneka zviripo zvinenge ndiro

Mombe dzirikufamba mumafuro. Irinechekumberi ine ruvara ruchena yakamira yakatarisa yakasimudza musoro wayo. Dzimwe tema dzirikuchera dzakatarisa kune imwe tsvuku ineruvara ruchena kumeso irikutocherawo.

Mapundo aneruvara rwegirini akazara mukati megwizi nechekumhiri kwegwizi ugwu kune miti mihombe nemapundo madiki neimwewo miti inezera rechidoko.

Mazebhura akaungana musango. Pakati mukati mawo munehuswa hwakaoma nemiti yakaoma neimwe minyoro irikumberi kwemhuka idzi.

Padivi petara yakapendwa nezvichena nezvitema. Kune waya yakatevedza mugwagwa uyu nechikwangwani chine ruvara rwegirinhi chakanyorwa nezvichena chakatendekera kuwaya ine miti mukati mayo.

Vanhu varikufamba padivi pemusika unotengesewa hembe. Pasi pakawaridzwa dzimwe hembe dzinotengesewa dzinosanganisira neshangu. Mai vakamira pamberi pemusika vakapfeka hembe chena vakabereka bhegi ravo parutivi.

Mumunda makadzvagwa makabhiji, akawanda. Mamwe acho ane mashizha akaoma ari pazasi, mamwe ave kutobumba. Nechekumberi kune miti mihombe kunoperera munda wemakabichi awa.

Vatambi vemutambo wenhabvu vakaungana vakaita denderedzwa mukati menhandare yavo. Vamwe vakapfeka zvinhu zvitema zvine mavara machena vamwe vakapfekawo zvegirini. Vese vakapfeka shangu dzekukavisa bhora.

Vanhu vari kufamba mukati meguta nechekumberi kwezvitoro. Kuna mai vakabereka mwana wavo, vakamusungirira netauro, akarembedza heti yeruvara ruchena, koita vamwe mai vari kuda kufamba mutara vakananga pamukova wechitoro.

Vanhu vari varikutengesa zvidyiwa nemichero. Vazhinji vacho vakatakura mumusoro. Poita mumwe murume akapfeka hembe ineruvara ruchena, akapfeka heti yake akafuratirana nevanhu ava.

Mukati mendiro mune maruva nekanduru ririkupfuta aneruvara ruchena nerusvuku. Poita mamwewo ane ruvara ruchena nerusvuku ari nechekumberi kwekanduru iri.

Miti mihombe ine mashizha egirini yakatsikana yakawanda payakamira.

Kombi iyi iri kufamba mugwagwa. Kudivi kwayo kune mumwe mugwagwa uri nechekumhiri kwoita dzimba dziri mukati memiti dzakakomberedzwa nemajuraworo kune chikwangwani chine zvitsvuku nezvichena.

Chitima chakamira munjanji. Mberi kwacho chakapendwa nezvitsvuku pamwechete nezvitema. Kudivi kune mapundo akachekererwa egirini nemiti iri mberi kwacho.

Madzimai akagara arikutengesa pamusika wavo. Pamusika apa panotengesewa matomatisi nedovi nezvimwe zvinhu zviri mumasaga zvakavhagwa. Poita mugomo wakaisiwa pamusoro pemasaga aripamusika.

Vanhu varikutengesa hembe vakawaridza pasi pamberi pejuraworo. Pana mai vakagara pabepa dema rakawaridzirwa hembe nemurume akagara nechekumadziro kwejuraworo.

Kumadziro kwakanamirwa mufananidzo unezvinhu zvine ruvara rutsvuku negwegrini, pamusoro pacho pane panosungigwa raiti mumba umu.

Mufananidzo urimukati mekombuyuta unezvinyogwa zvakawanda wanda. Zvine ruvara ruchena nezvimwe zvineruvara rwebhuruu. Nechekuzasi kunoratidza kuti kune zvinhu zvine ruvara rutema.

Vanhu varimukati medhorobha, motokari dzichidarika mumugwagwa wetara. Pane mota ine ruvara ruchena neruvara rebhuruu dzirikupesana mberi kwacho kune midhuri yemu dhorobha

Muriwo uri mumabhedha akasiyana siyana . Une mashizha egirini. Wakawanda chaizvo.

Mukati meguta munemotikari dzakamira kudivi kwemugwagwa navanhu varikufamba kudivi kwechivakwa chemudurikanidzwa. Kumberi kune chikwangwani chokushambadzira cheruvara rwegirini.

Chirimwa chematomatisi chakabereka michero ayo yakakura. Nechekuzasi kune matomatisi mahombe , mamwe ari mukati nemashizha. Chirimwa ichi chakabairwa danda pakati.

Huni dzaka temwa temwa kuita diki diki dzakawaridzwa pamusoro pema saga, mberi kune zvimwe zvaka tswanywa tswanywa kuita zvimbadzo zvitoko toko.

Vanhu vari kufamba mukati meguta, koita mukomana akabata zvinhu mumaoko akapfeka hembe yeruvara rwuchena, nemusikana akapfeka zvinhu zvitsvuku.

Mukadzi nemurume vari kufamba mukati medhorobha. Kuruboshwe kwavo kune mugwagwa wetara mune motokari dziri kufambawo mukati memugwagwagwa uyu. Kwakatarisana nechekumberi kune chikwangwani chinoiswa zvinhu zvinotengeswa mumasitoro ari mudhorobha.

Chitoro chinotengesewa nharembozha chakanamirwa zvikwangwani zvitsvuku pamukova nechepamusoro pacho. Pamahwindo pakanamirwa zvimwe zvikwangwani zvekushambadzira mafoni.

Vanhu vari kufamba pakati pemidhuri. Vakomana vaviri vari kuruboshwe vakabereka mabhegi avo kumusana. Koita vamwe vakamira vari nechokurudyi pakati pezvivakwa zviviri.

Murume akamisa motokari yake padivi pemugwagwa yeruvara rweyero, iye ari arinechekushure kwemotikari iyi akavhura bhutu rake.

Macheya eruvara ruchena. Ane mapura nga kuzasi panogarwa nekunodzengedzera nevanhu musana. Akapfekana pfekana, kudivi kwavo kune mapuranga nematanda mamwe akamira.

Munhu ari kufamba mukati memugwagwa muguta. Akapfeka heti yake yeruvara ruchena. Shure kwake kune vanhu vari padivi pemugwagwa, pachivakwa chikuru chemukati medhorobha.

Munda une mapundo akaoma nemamwewo manyoro. Nechekumberi kune sango rine miti yakawanda. Mizhinji yacho inoratidza kuti ichiri mipenyu. Umwe muhombe hauna mashizha. Mumunda uyu makangorimwa rimwa.

Chivakwa chihombe chemuguta chakapfurigwa nemarata matsvuku. Mberi kwacho kune motokari yakamira padivi pechivakwa ichi iri pasi pemuti muhombe poita maruva anotevedza mugwagwa wetara.

Motokari dzakamira mumugwagwa. Kumberi kwadzo kune imba iri pasi pemuti.

Varume vakamira. Ari kuruboshwe haana kupfeka hembe. Akapfeka ngowani ngundu mumusoro ine manhenga matema, koita kuzasi akasungira zambia rechivanhu.

Vanhu vakapfeka hembe dzekushandisa dzebasa. Mumusoro vamwe vakapfeka ma helmet. Varume vaviri vakakwira pamusoro pedanda vakapfeka ma gamu bhutsu.

Mabhodho akazara nechikafu chine ruvara gweyero. Mukati mebhodha riri pakati makaiswa chipunu chekubikisa. Nechekumberi kune poto iriko nemamwe mabhodho ari nechepadivi periri pakati.

Vanhu vazhinji varikufamba mukati meguta. Vakatevedzana nemujuraworo makavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Mai vakapfeka hembe chena vakatakura bhegi ravo kuruboshwe dema. Poita vakomana vakapfeka tisheti vari nechekumberi kwavo.

Marara akazara mukati meguta nemapepa. Kumberi kwacho kune chokuisira marara chakatozarawo nevanhu vari padivi pacho. Mamwe marara ari kutongoyerevedzwa nemhepo.

Chikafu chiri mumapepa matema chakaiswa pamusoro petafura. Padivi pacho pane foni yeruvara rutema ine tambo inoenda nechekuseri kwetafura iyi.

Padivi peimba hombe yakapfirirwa nemarata pane miti mihombe iri padivi payo. Poita mukati nemiti mune vanhu vakagara vakapfeka zvinhu zvichena. Chekuno kumberi kune pane mapundo manwe akaona nepamwe panongori nemavhu chete.

Mudzimai akabereka bhegi dema arikufamba mumugwagwa akatarisana nekune motikari. Kumberi kwake kune mumwe murume akapfeka heti tsvuku arikufamba mumugwagwa umu.

Motokari tema iri kufamba mukati momugwagwa weguta. Kudivi kwayo kune zvivako zvemudurikanidzwa. Zvimwe zvakanamirwa zvikwangwani zvokushambadzira. Pasi pacho pakamira vanhu.

Ruva re benyu rinemashizha, ane ruvara rwegirini ine maruva anoratidza aneruvara ruchena pakati pawo . Pane mamwe asati atumbuka.

Musango mune shanga dzakawanda kwoita marara ari pasi nemapepa. Nechekumberi kune dzimwe shanga dzakapfekana pfekana. Pamberi padzo pakatemwa dzimwe

Poto ine ruvara rutsvuku neruchena mukati. Yakazara nyama ine matomatisi, ine mapotetosi mukati. Yakavhurwa, muvharo wayo une zvinhu mukati.

Kombi chena irikufamba mumugwagwa wetara. Mugwagwa miviri, kushure kwayo kune jurahoro rakatenderedza musha. Mune miti mukati.

Mukati memotokari munoratidza mafambiro anoita mota nemafuta emotokari. Zvine ruvara rwutsvuku ne rwegirinhi.

Chirugu chehuku chakatsigirwa nematanda mahombe pasi pacho poita marata ane magaba pamusoro akapfirira chirugu, mukati macho mune mazai ari mumatendere.

Imba iri mukati mejuraho rakavakwa nematombo, aneruvara runenge ruchena. Nechekumberi kwematombo aya kune zvitinha zvakavakirigwa zvekuisa maruva.

Vanhu varikuita makwikwi ekumhanya, vasikana , vazhinji vavo vakasungira mabvudzi avo nechekumashure, vakapeta mutirauzi yavo. Vese havana shangu mumakumbo.

Mukati medzimba mune maruva ari kutanda akachekererwa zvakanaka kwoita mamwe ane maruva mahombe ane mashizha matete nemamwe madiki asina kunyatsochekererwa ane mashizha akaoma parutivi.

Macheya aneruvara ruchena ari padivi peimba. Nechekushure kwawo kune pekugara pane ruvara rwebhurauni nepamwe pane ruvara rutsvuku. Kwoita mukati meimba iyi muri kubudira mashizha ari kutaridza mukati mewindo.

Murume akasimudza mureza mutsvuku . Akapfeka jaketi remavara machena nematema, nemutarauzi mutema nehembe yake tema akamira padivi penhandare .

Panomira motikari padivi pemugwagwa pakafukidziwa netende yeruvara rwebhuruu koita magetsi ari pakati pemugwagwa pakavakirirwa nemapundo ari pakati ipapa anoshanda semaruva.

Motokari iri kufamba padivi pemugwagwa. Mugwagwa uyu padivi pacho pane chimufananidzo chezvinotengesewa muzvitoro chakapendwa neruvara rutsvuku. Chakadhirowewa mufananidzo wemubhedha.

Neche kumberi kwemunda kune muti murefu usina mashizha. Wakamira mukati memunda uri padivi nezhira. Kumberi kwawo tichienda kugomo kune dzimba mbiri dzakapfirigwa nemarata.

Mutambi ari mukati menhandare. Akapfeka hembe ine ruvara rweyero. Mumusoro akapfeka heti inodzivirira ineruvara rweyero neshangu dzake dzine ruvara rwegirinhi.

Vanhu vari kufamba mukati medhorobha mumugwagwa wetara. Pane murume akapfeka hembe yeruvara rwebhuru akatakura zvidhori zvake mumaoko. Nechomberi kune vamwe mai vakasenga bhegi ravo kumusana.

Musika uri padivi pedombo unotengesewa muchero yakasiyana siyana inosanganisira matomatisi, mavise nemaranjisi akaputirwa nemaPepa pamusoro pawo.

Motokari yeruvara ruchena inemahwindo matema kumberi nekushure. Yakafuratira mudhuri muhombe womukati meguta yemudurikanidzwa. Kune vanhu vaviri varikupinda mukati memudhuri uyu.

Mafoni maviri angave ari pasi. Yekutanga imwe ine mabhatani ane ruvara ruchena negwe girini negwe yero nerutsvuku. Nechekumberi kwayo kune tambo dzakamonanidza tema.

Vanhu vakagara pasi, pane mukomana aripadivi pamai vese vakapfeka hembe chena, varikusure kwevaviri ava vakapfeka mabhachi. Mai vakasungira dhuku mumusoro.

Madzimai akamira. Vamwe vacho vakapfeka heti chena nevamwe vane samburena tsvuku. Varikumberi vakapfeka hembe yebhuruu nesiketi inemavara eyero nematema

Kumadziro kweimba kwakapendwa neruvara ruchena kwakanamigwa zvigadzigwa zvakasiyana siyana, zvimwe zvacho zvine ruvara rutema neruchena pakati zvihombe nezvidiki.

Mugwagwa mukuru wemavhu, nechekumberi kwawo kune sango nemiti muhombe nemudiki nemapundo mapenyu nemamwe akaoma. Nechepadhuze pano pane chimuti chemunzwa chine matanda.

Imba iri mhiri kwetara iri mukati memiti mewaya yakakomberedzwa nemiti.

Mukomana akagara pamusoro pachikwava. Haana kupfeka hembe kumusoro. Kuzasi akasungira dehwe rembada. Kumusorowo akapfeka dehwe rembada raakasunga mumusoro make.

Zvigubhu zvakaiswa mukati mechando zvakadimbugwa dimbugwa. Kune zvimwe zvemvura nechimwe chine ruvara rutsvuku chine chitsvuku pakati. Zvakazadzwa mukati mechando ichochi.

Pane varume vatatu vakamira padivi pemotokari. Nechekurudyi kwavo kune mataira akaunganidzwa akawanda ari padivi perori yakafa yakamirawo padivi ine ruvara ruchena.